Biifissa, biifissate yinanni woyte biifinokkirichira aanaho babbaxxino biifinsanniricho horonsi'ne biifissate yinanni ,biifissate horonsi'nanniri giddo lawishshaho albaho buudhinanni chapistike biifisi'nannitta ikkittano.

Mininna biirote uduunicho yinannihu minenna biirote horonsi'nanniha ikkanna mini uduuneti yinannihu mini giddo calla horonsi'nanniho, biirote uduuncho duucha yanna biirote horonsi'nanni.

owaante owaantete yinanni mittu manchi woyi daga wole daga kaa'lituro owaantete yinanni lawishshaho teele uyiitanno owaante babbaxitino daninni dawo'late injeessitanno.

daganna maate yinanni wote daganna maatete yinanni manni mitteenni mitte gobbara heerannoha ikkanna mitto sircho woyi mitto ayiidde ikkara dandaanno lawishshu gede sidaamu daga yinanni.

Muro murote yaa mayate muro mama afantano muro kalaqinohu ayitimurootena laalote badooshu noose murote mayi horo noose hani xawise

babbaxino dani uduunichooti yinannihu babbaxino dani loosira hosannoha ikkanna hakkuno addintanni danchahonna xaggeeffachishannoho yaate looso loosate kaa'lannoho jawa gede.

battote ofollonna dhagge yinanni woyte baatto ofolitinonna baatto ofoltinowi boonnanna bobbooda baganna laga hattono hawiitameenna ilaala ikkiteeti.

elektiroonikisete yinanihu elektiroonikisete wolqanni woyi arrishshote ikko maabiraatete loosanno uduunnichooti raadoonenna televizhiine lawinoreeti

daddalo. daddaloho yinannihu mittu manchi hasiisinoricho hidhe birru tirfisiro wirro qole hidhe dadda'lanno gara daddaloho yine woshsha dandiinanni daddalo

Daganna maate yinanni woyte ,daganna maate mite gobba qansotta ikkite mitteenni heedhano mannati, maatete yineemmo woyte dagawichinni kiirote ajje leellittano.

looso loosu manchi beettira lowo horo aanno lawishshaho lubbote heerannohu mittu manchi looso loosirooti loosa hoogiro uddirannori woye itannori dino

Seensile, seensileho yinannihu mitu manchi woyi mite mancho seesate yte assittanore baalla gamba assine seensileho yinanni, lawishshaho sidaamu manni seesate yee qurra dadhanno.

sagale sagalete yaa mayaate sagale intannihu maayiiraati sagale ita hoongiro makinanni sagale qishihu makkanno sagale coomitayohu maricho worreenaati sagale qarartanohu.

muro murote yinanniti manchi beettira lowo horo uyiitannote murote yinanniti kaanseenna funte manchi beetira gumma itate ikkitanno gumma woyi sagale uyiitanno.

Biifisa biifisate yineemmorichi mittore biifa bainoricho duuchu daninni biifinsanni babbaxino uduunne horoonsi'ne biifinsiro biifisate yinanni biifisate horoonsi'nanniri giddo mittu biifinsanni uduunnichooti

Hodhishsha, hodhishshaho yineemmohu mitu bayichini wole darga harate horonsi'neemmoha hodhishshaho yinanni duuchu dani hodhishshi heerara dandaano baattote aani hodhishshi.

kalaqonna qooxeessa kalaqonna qooxeessaho yinannihu kalaqote yinannirichi kaaliiqqi kalaqinore ikkaanna kaaliiqi kalaqe manchi beetti horoonsirara worinore kalaqonna qooxeessaho yinanni qooxeessaho yinanniri mittu manchi heerannowa qooxeessaho yinanni

faashine faashinete yinanniti mitte gobbara nookkita ikkitanna wole gobbara calla heedhannota hakku manchi baxe hagiidhe uddirannota woyi wodhannota faashinete yine woshsha dandiinanni yaate.

adawu agaraano adawu agaraano yiannairi babbaxxino qarri dagate aana woyi doogote iillannokki gede adawu agaraano lowore assitanno lawishshaho adawu agaraano giddo mittu poolisete

biifisate yinanniti mittu manchi woy mitturichi babbaxino dani uduunne woy Babbaxxino danire horoonsire biifisanno gara biifisate yinanni tini.

babbaxxitino dani uduunnicho gobbankera duuchu dani uduunnichi heeranna kuni babbaxxitino dani uduunnicho duucha horo heedhannosi lawishshaho babbaxxitino mannooti babbaxxitino horora.

Afantino gashshaanonna annuwa afantino gashshaano gobbansara danchare loosse sa'inore ikkanna babbaxxitino garinni gobbansa lossate lowo looso loossinoreeti.

egenshiishsha egenshiishaho yinannihu mittu manchi mittoricho dagate egensiisate yine tuqu xaadooshshira xallanfanniho woyi laxxanfanniricho egenshiishshaho yinanni kuni egenshiishshi jawa horo afirino.

tuqu xaadooshshee. tuqu xaadooshsheeti yinannihu duuchu manni mare xaadannowa woy hasaawa assannowa ikkanna tenne giddo tuqu xaadooshshi giddo mittu telegiraame instagiraamena feesibuuke anfanni.

afantino gashshaanonna annua afntino gashshaanooti yinanniti duuchu garinni afantinota ikkitanna afantino gashshaano manchi beettira lowo horo uyiitanno kuri gashshaano babbaxitino yannara babbaxino danchare loosse sainoreeti.

daganna maatete yinannihu manna mitte gobba giddo heerannoha ikkanna daganna maatete yinannihu mundeetenni ikko fiiximmatenni gamba yino manna ikkanno.

Owaante, owaantete yaa owaante owaattanohu ayiitiro ,duuchu dani owaante heedhara dandiittano ,owaantete giddoni mangiste dagate uyittanoti babbaxxitino dani owaante heedhara dandiittano.

Baattote ofollanna dhagge, baattote ofolla, baattote ofolla yinanniti duuchu dani baattote ofolla no, gotima eelalicho ilalamenna taalasho ikkittara dandiittano koni daafira baattote ofolla.

Bunu minenna sagalete mine ,bunu mine yinannihu buna anganniwa ,sagalete mine yinannihu sagale intanniwa sagalete mineti yinanni lamunku ittatenna agate horonsi'nanniwi heeranowati.

muronna laalo. muronna laalote yinanniti manchu beettira lowo horo uyiitanno loworicho assitannote lawishshaho itate kaa'litanno hattono karrise ikkiro hire tidhate kaa'litannota murotenna laalote yinanni.

tuqu xaadoosheeti yinannihu baalunku umo masse wore haarore afiranno base ikkitanna lawishshu gedera telegirame, tiwutere, tiktokenna yuutuube yineemeri tuqu xadooshsheeti

roso rosoho yaa manchi beetti heeshshora lowo geeshsha hasiisanno roso rosino manchi danchanna busha bade afanno danchanna busha bade afa lowo geeshsha ...

Kalaqonna qooxeessa kalaqonna qooxeessaho yinannihu kaaliiqi kalaqe wore agurinoricho ikkanna manchi beettira duucha horo heedhanno lawishshaho kaaqote giddonni haqqe mittete dubbu saadano kalaqonna qooxeessu giddo afantannote

Mini uduuneti yineemmohu mine horonsi'nanni uduune ikkanna gobba dihoronsi'nanni ,mine horonsi'nanni uduuni mine horonsi'nanniha calla ikke lowo horo aano.

borrote uduune borrote uduuneeti yineemohu duuchu dani barrora horonsi'naniho borro borreesinanni woyiite kuri borrote uduuni borreeesate borreesinoonnire maaxirate horonsi'nanni

Maxaafa, maxaafate yineemmoti manchi beetti noosi buqete egenno borreesse afinokkihu afano gede assano doogo maxaafaho yinanni konne maxaafa borreessanohu duuchu

Egenshiishsha, egenshiishshaho yinannihu mitu manchi babbaxxinore woyi afinore affinokki mannira ,afinore affinokki mannira egensiisanore egenshiishshaho yinanni duuchu dani egenshiishi no.

Looso, loosoho yinannihu mitu manchi babbaxxitinoricho afirara looso loossa dandaano lawishshaho baatto loossa caama faa hattono babbaxino eo eessano looso loossa looso loossate.

amma'no. amma'note yinanniti mittu manchi babbaxxino garinni anera gatisannoe woyyannoe heeshsho'yara ikkannoe yee amma'nannoha amma'note yinanni.

Giwirinna, giwirinaho yinannihu mitu manchi baatto loosire woyi loosi'nanni gara woyi saada alaalinanni gara giwirinaho yinanni duucha lawishshaho baatto loosi'ne.

hodhishsha. hodhishshaho yinanniri mittu darginni wole darga hara ikkanna hodhishshaho horoonsi'neemmoti duuchu dani hodhishu uduunni heerawoo lawishshaho dhoqidhoqqe

minenna gallanni mine minenna gallanni mineeti yinannihu mine duuchu garini minnani gallanni mineeti yinannihu mine galate woyi heesho heerata hashshiro goxate bara caa'late.

sumuda. sumudaho yinannihu mitte dagaha woy mittu manniha mayiimma ayiimmanna heeshshosi baala kulannoha sumudaho yinayii sumudu lowo horo afirino.

Poletika, poletikaho yineemmohu mite gobba massagano mannoti gamba yee gobbate hajo aana hasaawara woyi gobbate hajjo aana torbara dandaano konne poletikaho yinanni.

amma'no amma'note yinannirich mittu manch anera ikkano'e gatisanno'e yee lubbo'yara danchaho yee amma'nano gara amma'note yine woshshinanni amma'no.

maashinubba maashinubbate yaa manchu beetti haranchunni loosa dandaannokkire woy shiima yanna loosa dandaannokkire manchu beetira seeda yanna adhannoricho harancho yannanni loosanno gede assitanota maashinubbate yineemmo.

Boharanni merersha boharani merersha duchu manni marre moyi mitowa ofille babaxitino dafira hasawanni boharanowa boharshaho yinanni boharshu maganu kalaqinoha ika dandano manu kalaqinoha ika dandano

mini uduunne mini uduunneeti yinannihu mini giddo horonsi'nayiiha ikkanna kuni uduunni babbaxxinoha ikkanna lawishshaho mitte birciqqo waa agate horonsi'nannite

adawu agaraano. adawu agaraanooti yinannihu mitte gobbara qarru kalaqamannokki gede woy mitte dagara qarru kalaqamannokki gede agartannore adawu agaraano yine woshshinanni yaate

loosoho yinannihu manchi beettira lophote xintaho konni daafira loosoho mannu bilchaataranna jawaatara hasiisanno lowo geeshsha hasiisanno.

Sagale sagalete yinanniti manchi beettira lowo horo afidhinota ikkitanna mittu manchi ite lubbote heerate hattono babbaxxitino shiilo afirate horonsirannota sagalete yinanni

safote latishsha safote latishshaati yineemmohu mitte gobbara dagate hasattora ikkannoha ikkanna lawishshaho maaabiraate, wayiinna doogo safote latishshi giddo mittoho.

hara daa''attonna darama harate yinannihu mittu darginni wole darga harate woyi millisate daa''atate yinannihu marre ka'ne la'ne maala'late daramate yinannihu agure xooqate.

safote latishsha safote latishshaati yineemmohu gobbate horo aanno safote latishshi giddo mittu lawishshaho caabbichu doogonna wayi safote latishsi giddo gaamantanno

faashine faashinete yinanniti duuchu dani faashine heedhara dandiitanno uduunnu faashine ko"attete faashinenna illete wodhinanni maxaanxurete faashine

kalaqonna qooxeessa yinanni wote babbaxinohu kalaqunna qooxeessu heeranno lawishshu gede ilaalu kalaqi heeriro ilaalu hundaanni nooha isi qooxeessaati yiannni yaate.

Hodhishshaho yinannihu mitu darginni wolu dargira ha'nanni woyte horonsi'nanniha ikkanna lawishshaho yannilichu hodhishshi kaameelaho marikawetenna horophilaho yine bada dandiinanni.

minenna gallanni mine minine gallanna mine mine ikkanna gallanni mini kayinni gallara yine duucha woyte mitteenni gallara yine foolliishshirate yine minnoonniha gallanni mine yinanni

muuZiiqaho yinannihu muuZiiqu uduunicho ikkanna muuZiiqu uduunich mannu giddo noo laalaate xawisanno doogo ikkanni dayiino tene yannara.

mini uduunne mini uduunne yinannihuhu mini giddo horinannihuonsi'nanniha ikkanna lawishshaho diste waasa qishirate midaano babbaxenore gafe raisirate horonsi'nanni.

muronna laalo muronna laalote yinaniti murote yinayiiti kaansooyiiti ikkitanna laalote yinanniti muro kaansooyiiti laalte gumma gummissuro laalote yinanni laalo jawa horo afidhino

Maate yinanniti mitte gobbara mitteenni heerano mannaati daganna maatete kiirote badooshi heeranotta ikkittano.

Afantino gashshanonna annuwa afantino gashshannooti yinanniti duuchu manni afinonsate dagate duucha horo uyitinore woy daga ka'litte sainore afantino gashshanooti

Seensille, seensilleho yinannihu mittu manchi seesanno gara woyi hiikke biifannoro kulannoha seensilleho yinanni. Manchi beetti duuchu dani seensilli uduunne horonsire seesara dandaanno.

owaante owaantete yineemoti mittu manch owaantamanno gara owaantete yinanni duuchu dani owaante heexara dandiitanno lawishshaho baankete uyiinanni owaante tirafiikete owaante hexanno.

hayyonna bude hayyotenna budeho yineemmohu mittu manchi woyi mitte dagaha heeranno gara heeranno heeshsho itanno garanna budesi xawisannoha hayyotenna budeho yineemmo

godo'le. godo'lete yinannirichi babbaxxitino yannara babbaxxitino godo'le heedhanno lawishshaho godo'lete giddo mittu lekkate kaase godo'le afantanno.

Hara, daa"attanna darama ,harate yaa mayyate ,daa"attate yaa mayyate, daa"attanihu maati, daramanihu mayrati ,daramanohu ayeeti, darameenna mayi lexxano, darama hoongenna mayi lexxano.

kalaqonna qooxeessa kalaqonna qooxeessa yinanihu duuchu dani qooxeessi no lawishshaho eelallite woyi wororitete yinanniti kalaqu qooxeessi heeranno konne qooxeessa seekkine agara hasiissanno.

daganna maate dagate yaa mayyaate maatete yaa mayyaate dagatenna maatete noo badooshshi maati daga heedhuro daga heera hoogguro may qarri no maate yaa maatetenna dagate giddo may rooranno

looso loosoho yinannihu duuchu dani loosi heeranno baatto loonsanni loosi no hattono haqqe bocate loosi no caamma feyaate loosi no hattono mangistete loosi heerara dandaanno.

Daganna maate, daganna maate yineemmohu babbaxxitino looso loossano maate, maatete yinannihu mitto mine mitu qachi giddoni heedhanotta maatete yineemmo dagate yineemmoti ayeerano xawoho

Amano amanote yinemohu mittu manchi ane gatisaera woy woraera dandano ye hedinoricho woy hedinoha amane herano gara amanoye yinanni amano

superimaarkeetete mirte elekitiroonikise yineemmoti duuchu dani mirte no lawishshaho ashshange hirrannire waa daabbo busukuute koshoro ikkara dandaanno.

baattote ofollanna xagge baattote ofollanna xagge yinanniti gottinyaame, eelallitte, alilittenna xeichaame ikkitara dandiitanno tini baattote ofolla manchi beetti loosanno loosira lowo horo noosi.

agatto agattote yineemoti duuchu dani agatto no lawishshaho kaajjado agattonna dinbissanno agatto woy kaajjadonna agattonna shaqqado agatto shaqqado agatto giddo way mittoho kaajjado agatto giddo haraqe.

Muronna laalo muronna laalote yineemoti murote yinaniti mite kaansena fulitanota ikitana laalote yinaniti muro jajaba ikite laalturo laalote yaa dandinani

Egenshiishshaho yinannihu mittoricho fushine xaline dagoomu affano gede assinanniha ikkanna egenshiishshu xaa yannara duuchu garini affi'nanniha ikkani dayino yaate.

seensilleho yinannihu babbaxxino dani seensilli heeranno lawishshu gedera albaho riqqine babbaxxino dani uduunne woy Babbaxxino dani uduunne uddi'ne seensanni gara seensilleho yinanni

Odoote yineemohu duuchu dano odoo hedhano mitte hagiiru odooti wole wolu mani reena dadillu odoo woyi qarru odoo ikitano

elekitironkise elekitironkisete yinanihu elekitironikisete uduunni duuchu no lawishaho mooballe televizhinenna kaammeru elekitironikisette uduunne ikanna kunni elekitironokisete uduunni babaxitinno hoorora dawolatenna hatono duucha maraja afirate horonsinemo

seensilleho yinannihu mittu manchi noosi xumilli aana lexxe lowo geeshsha seyaara hasiriro assannoricho seensilleho yinanni konne seensilleho duuchurichi hasiisara dandaanno.

supperimaarikettete mirteeti ,supperimaarkeetete mirteeti yinanniti supperemaarikeetetenni afi'nannita ikkitanna lawishshaho duuchu daniti supperimaarkeetete mirte heedhanno lawishshaho anganni

elekitiroonikise elekitiroonikise yineemmotti duuchu dani elekitiroonikise uduunni heeranno lawishshaho kompiitere deskitopenna hattono wolootanna gamba assine elekitiroonikisete yinanni.

sumuda. sumudaho yinannihu mittu manchira babbaxxino mayiimmasi kulannoha ayiimmasi kulannoha sumudaho yinanni kuni sumudi mitte dagawiinni wole dagawii badanno.

muuziiqa muuziiqaho yinannihu mittoricho woy mitte daga giddose macciishshamannosericho woy caacceessamannosericho wole dagara leellishshanno gara muuziiqaho yinanni muuziiqu...

umu danancho umu dananchooti yinannihu umu fulanno woyiite kolishsho ikkanna shiima yanna gedensaanni waajjo woy awuuwe ikkanno shiima yanna gedensaanni fiire luqqae ho'lanno

amma'no amma'note yinanniti mittu manchi baxisinosiricho ane gatisannoe lubbote worannoe yee assirannoricho amma'nanno gara amma'note yine woshshinanni.

giwirinna giwirinnaho yinannihu manchi beettira lowo horo aannoho lawishshaho baatto manchi beetti baatto loosire galanno gara manchi beetti hiitto asse saada alla'lannoro kulannoho.

amma'note yaa mittu manchi anera gatisano"e wole damma'neemo anera kuni amma'noomohu gatisanno"e yee amma'ninorich ammanote yinanni gabbankera duuchu dani ammano afantanno.